Sheba n tumdi tumala bɛ yela Sooja niɛma ka tihi zanza bɛ nyaanga ka bɛ piri namda sabila ka pili zipil'sabila ka gbibi marafa ka niŋ noosi maasi bɛ gbaagi la do'so o yela liiga boɣa waɣala.

salo m bala be turila ayirimo ka gbabi sori ka pɛni shɛli ka be niŋda ka ayirimo tihi ʒɛ za be nyɛŋa be tamila lori shɛli zuɣ' sipikanima maa ka be zaŋ pa ka do n ʒɛʒɛ si zuɣ'

ashɛbitɛni n bɔŋɔ ka so gbabi bia ni o wɛiyu o zaŋɔ pa takari zuɣ bia maa nɛbihi kuli nɛmi ka tɛma tamtam be sani ka niribaayi shɛbi ʒɛ o nyɛŋa ha

bihi ka bi doɣari tima bia so mini o ma n ʒiya la jia maa ku varivarila o nagbani o nyɛla ninvuɣu sabinli o ma maa niŋla noos mask ka yɛ liiga piɛlli ka zaɣ sabila booi booi dinni o bobla bobga

Paɣa so n ʒi o jaara ni n diri bindirigu o foon pala o nyaanga ka fulaawaasi tamtam o nyaanŋa ka sokɛt biɛni ka sokɛt biɛni ka hita kaap maa tuntu dinni o diriti n goli goli zuɣusaa maa o ŋmana gba n bɛ binni ʒɛya la kopu gba n bɛ la vakaɣali maa ni maa

Salima gbibu shee n boŋo shab yɛla liiga sabila ka shab yɛ liiga piɛla ka shab yɛ liiga vakaɣali ka shab yɛ liiga zaɣ dozim ka tihi ʒɛnʒɛ bi nyaanga shab gbubila taha shab gbubila soobuli

Sheba n tumdi tuma sola tuma kabi tumda bɛ tamla chemsi zuɣusaa ka di nyɛ zaɣa ʒee ka bɛ pili zipila ka di nyɛ zaɣa yelo ka so so jinjiɛm sabinli ka sheba ye liiga zaɣa ʒee.

o limina kasili n ʒɛya la o limina kasili nyɛla zaɣ piɛli ka nɛsali nɛm maa yɛ liga pɛli bihi bɛ dini zaɣ kuri bɛ dini shɛbi yɛla liga sabila ka shɛbi yɛ liga ka di gabisi

akisidantɛ niŋ ka boɣim taai n kuli di lori nima lori maa galisiya ka niriba na kuli yirina ni ƒaya sabisi bɛni n kpɛhirili ka tihi shɛli ʒɛ ni maa ni ka nɛsanim maa bɛ pali maa zuɣ yuna

Shab n yi puuni kuna bi niraba ayi ʒirila kpalansi ka niɛma bɛ dinni bi zaa mii kpabila bihi ka gbubi katawiya nima bi nuuni ka tia titali bɛ bi sani ka mori gba bɛ nimaani

polinsi mini sooja nima n zaya la sooja maa gbibi la marafa polinsi gba za o sani ka gba gbibi fooni n niŋ nusuriti ka o marafa maa su o paketi o pirila namda muna.

Bia shab n chɛni kuligi ni ni bi ti tooi kom bi niraba anahi shab gbubila 55 boɣati ka so gbubi gbambila ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka so gbubi gbambili piɛlli ka so gbubi tahali ka so yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim

duu m-bɔŋɔ ka teebuli zaya di nyɛla zaɣ' piɛlli ka binsabilinli tam di zuɣu ka kuɣ' kpulli shɛli gba zaya di nyɛla zaɣ' tankpaɣu ka talisi maa gba nyɛ zaɣ' tankpaɣu

Jirambiisa wɔɣinli ɡbuni ka so ʒiya n-kɔhiri furuuti do' so ɡba n-zaya la o mini o biŋkɔbiri shɛba nyɛla zaɣ' piɛla ka shɛba nyɛ zaɣ' sabila ka shɛba ɡabi zaɣ' piɛlli ni zaɣ' sabinli

Daani n boŋo bi koharila akoosh do so pilla zipili piɛlli ka yɛ liiga pink ka gbubi o foon ka so jinjɛm ŋmaa ka so gba ʒi Loori piɛlli gbuni ka jiranbiisa nim biɛni ka shaba niŋ katawiya nima

shɛbi n zaŋ be bihi chɛŋ ni bi ti dohiba be niribaata na ʒɛ tuuni n gbabi be bihi ka dogita nim maa ʒɛya m gbabi gban ka di nyɛ yɛlo nima gban sabila bɛ dini ka gbapiɛlla gba bɛ dini ka dogita yino zaya n bohiri yino yɛtoɣ' n bohiri so gba yɛtoɣ'

Bihi n ʒinʒiya ka paɣisɔ kpa ninkpara ka ɔzabri kuli chebri ka ɔcyariba yatɔɣa bɛ shabi ye la liiga piɛli ka di nyɛ bɔɣi waɣila. ka shabi ye liiga piɛli ka di gabi di ka shabi niŋ bɛ zabiri kadi ku pa bɛ nyaaŋa zuɣu.